Emmotoka y'abalambuzi nga eyimiridde era ng'abalambuzi bagiri bweru, emmotoka eno eyita mu kkubo ery'ettaka eriri mu kkuumiro ly'ebisolo, w'eyimiridde waliwo omuti omuwanvu oguliko ebikoola ate nga waliwo n'akasozi. Abalambuzi batera okujja mu Uganda okulambula ebisolo n'ebinyonyi ate n'obutonde bw'ensi.

Abaana ab'obuwala basatu bava mugga kunona mazzi era nga bageetisse ku mutwe ababiri nga beetisse ebidomola ate omu nga yeetisse kicupa, batambulira mu kkubo ery'ettaka nga ddime bulungi. Mu maaso eri eriyo omukazi omulala ali bbali w'ekkubo era nga ebbali w'ekkubo eriyo omuddo n'ensiko ssaako emiti.

Enkima bbiri nga ziri ku kiti era nga we ziri waliwo obukoola obwakiragala enkima zino emu ku zo etunudde mu bibatu byayo ate ng'endala eyina kye yeetegereza.

Ensolo wano ey'omu nsiko eyimiridde mu muddo ogwa kiragala ne kyenvu. Ensolo eno ya mayembe maddugavu ageeweta erabika erina ky'etunuulidde. Ensolo nno eno y'emu ku mmere y'ebisolo ng'empologoma n'engo. Era nga ensolo eno kye kimu ku byobulambuzi bye tulina wano mu ggwanga.

Omukyala aweese omwana ali mu nnimiro, omukyala ono ayambadde bbulawuzi erimu ebimuli n'ekitambaala ky'asibye ku mutwe, omwana gw'aweese yeebase era nga mu nnimiro muno, awamu walime ate awamu waliwo omuddo. Mulimu n'emiti emiwanvu okuli ebikoola ebya kiragala.

Ekimuli ekirimu ebyeru, ebya kyenvu n'ebiddugavu wakati kiri ku ttale kigwiriddwa enjuki eri wakati ng'enoonyaamu by'eyinza okukolamu omubisi.

Oluzzi olwa nnayikonto nga luli mu kikomera ekyakolebwa n'emiti, oluzzi luno lulina oluggya olunene olw'ettaka ate ng'ebbali waalwo eriyo emiti mingi emiwanvu egiriko ebikoola ebya kiragala ne kyenvu.

Omukazi ono alabika nga musanyufu ayimiridde. Omukazi ono ayambadde akabulawuzi ka bbululu omuli ebimuli ng'era asibye ekitambaala ekirimu ebimuli ku mutwe.

Omuzinyi ono omu ali waggulu ku katebe, omuzinyi yeesibye ebisenso ate nga ne ku magulu ge ataddeko endege, akatebe kw'ayimiridde we kali waliwo ebiyinjayinja n'obutiititi obumpi.

Enjuki eno emu egudde ku kimuli era nga waliwo n'ebimuli ebirala bingi ebiri mu langi ezisikiriza okuli kakobe, mmyufu enjeru ne kyenvu, enjuki zaagala nnyo ebimuli ate n'ebimuli byetaaga nnyo enjuki zino.

Empisi ssatu nga ziri okumpi n'ekisolo ekiyitibwa embogo. Empisi zirina amagulu mampi ag'emabega ate era nga zitera okulya ebisigalira, empologoma n'engo bye ziba zirese. Ebisolo bino biri mu kkuumiro ly'ebisolo era nga mulimu omuddo omuto ogwa kiragala n'obutiititi obumpi.

Omwami nga akulula eggaali mu lguudo olwa kkoolaasi omwami ono ayambadde empale ya jjiini empanvu eya bbululu ng'agifunyizzaako ate n'omujoozi ssaako akakoofiira akamyufu nga kalimu ekyeru. Emabega we eriyo edduuka eritunda engoye nga waliwo n'abaana abamutunuulidde n'abantu abakulu.

Omukyala ono atudde ku kyalaani kye era nga akutteko n'emikono gye ekyalaani kino kyeru kituuziddwa ku mmeeza omukyala ono ali mu ttissaati njeru nga ku mikono eriko obuddugavu ne ku kitogi. Ebbali waliwo abakyala abalala abayimiridde.

Ekizimbe kino ekitannaggwa naye nga kizimbibwa n'amataffaali ag'omusenyu kiriko abantu abasajja bana waggulu waakyo. Abasaja bano abasatu bayimiridde, omu atudde.

Amaato aga bbululu nga gali ku lubalama lw'ennyanja nga waliwo n'ebizimbe bingi ebinyirira nga biri mu langi omuli bbululu n'enjeru. Emabega w'ebizimbe eriyo ensozi eziriko omuddo gwa kiragala.

Omukyala ono eyeebikiridde olugoye ng'ali ne mu sikaati ey'ebimuli akutamye era ng'atabula mu nsaka ennene. Waliwo n'ensaka endala nnyingi okuli ennene n'entono era nga waliwo ne ppipa. Waliwo n'ebintu ebirala ng'emiti era ng'ewala eri eriyo eggulu erya bbululu.

Akaato akatono nga kaddugavu kali ku mazzi kaseeyeeya, kalimu omuntu akayimiriddemu era ng'akutte n'omuti. Ennyanja eriko amazzi aga bbululu n'obukoolakoola obwa kiragala.

Omuwala omuto omuddugavu ng'ayambadde embira mu bulago asitudde endiga ng'agikwatidde wano ku lubuto lwe. Omuwala ono alabika ayagala nnyo endiga kubanga alabika nga omusanyufu. Endiga ekotese omutwe naye nga w'ayimiridde waliwo obutiititi obumpi n'omuddo ogwa kiragala.

Eryato lino liseeyeeya ku mazzi era nga liriko abantu abakutte ebyennyanja ebinene. Omuntu omu atudde ate nga omulala ayimiridde era nga awanise ebyennyanja bino aliko n'akamwenyumwenyu ku ttama.

Omusajja asitamye ng'ali mu mpale mpanvu n'essaati enjeru ey'emikono emimpi. Alina amagi g'afumbira wano mu mazzi agookya era nga bw'agateeka mu kaveera. Ebifo bwe biti ebibaamu amazzi agookya bisangibwa ku migga oba ebiyiriro bye tulina mu Uganda wano.

Obutambaala obuli mu langi ez'enjawulo omuli bbululu, emmyufu, kitaka, enjeru, kacungwa, ne kiragala nga bulabika bulungi bwaliiriddwa wansi nga buliko obuuma obwetooloovu.

Ebivuga ebiwerako nga bya kinnansi omuli eŋŋoma n'engalabi biteereddwa wano ebbali waabyo eriyo entebe okutuulwa abauntu nga babikuba era ng'ekisenge kino mwe biri kirabika bulungi nga kuliko n'ebifaananyi ku bisenge byakyo.

Ebibala bino n'enva endiirwa biri mu miteeko egy'enjawulo nga bitundibwa biteekeddwa mu bubookisi obweru mulimu ennyaanya; mulimu enva endiirwa ezakiragala kw'ossa ezakyenvu n'enjeruyeru. Ebibala bya mugaso nnyo mu mubiri era n'abasawo batukubiriza okubirya.

Omulenzi ayimiridde ku mabbali g'ennyanja ali mu mpale nnyimpi ng'afumise n'akati mu ttaka. Omulenzi ono w'ayimiridde waliwo engeri y'ebiyinjayinja n'amazzi gali kumpi awo.

Ebibala ebiwerako nga biteereddwa wano wamu nga birabika bulungi mulimu emicungwa, kkaloti, ennaanansi, bbiitiruutu n'ebirala. Era waliwo n'ebikebe omuli jjuyisi amaze okukamulwa.

Empologoma enkabwe nga eri mu makoola g'emiti. Empologoma eno erina amaaso mamyufu n'obuswiriri era ng'erabika nkulu ddala. Empologoma kye kimu ku bisolo ebikambwe ennyo ku ttale era ng'erya nnyama. Zisangibwa mu makuumiro g'ebisolo era nga ze zimu ku bisikiriza abalambuzi okutuleetera ku nsimbi wano.

Ekiwonvu kino mulimu emiti emimpimpi emisimbe. Era nga gyakoolebwa bulungi wansi tewali muddo mungi. Emiti gino giriko ebikoola ebya kiragala. Wabula ekiwonvu kino kyetooloddwa ensozi empanvu.